Obunyonyi bwingi buri omu bugaara, obugaara bwine erangi ya kinyaatsi, obundi bwomire ,obundi bwine erangi eya kinekye, obunyonyi bwine erangi erikwera munonga kandi iteme rikanzire.

Abantu baingi barimu nibarya. Abaana hamwe nana abakuru. Abaana bashutamire aha binyaatsi kandi abakuru bashutamire aha katebe kagufu. Buri omwe aine esuhani ye . Esuhani ziine erangi erikweera.

Enyamaishwa nyingi munonga ziri omu ihamba. Omu ihamba harimu ebinyaatsi bikye kandi nabyo byomire munonga. Harimu nana omushenyi mwingi. Enyamaishwa ezi ziine amabara gari kweera n'agarikwiragura. Haza zirimu nizitambura.

Omugongo muhango munonga gubyairemu emiti emiti ekwataine munonga Kandi neyingana aha mutwe, aha gati y'emiti harimu akahanda kebigyere nikarabamu ,omurubaju rw'omugongo harimu empanga Kandi hariyo n'endiijo mugongo.

Emotoka erimu neegyenda omu nguuto yakoraasi. Omu rubaju rw'enguuto harimu ebinyaatsi. Emotoka eyekoreire ebitookye bingi kandi omu bitookye harimu entundubaare, hariho nana omushaija obyamireho, hariho n'omushaija oyemereire.

Abeegi bari omu kibiina kandi bajwaire emyenda erikutukura. Omushomesa ari aha rubaaho ajwaire emyenda erikwiragura kandi akwitse orupapura arimu nahandiika aha rubaaho. Hariho omwegi ojwaire emyenda erikwera ayimukize orukumu naryorekyereza aha rubaaho

Enyamaishwa eri omu kishaka eyetegyire kwiruka eine otuhembe turaingwa kandi twine amabara, enyamaishwa egi eine erangi ya kitaka kandi eyemereire omu binyaatsi by'erangi ya kinyaatsi.

Ebimotoka ebirikuhingirira emisiri. Ebimotoka nibishatu kandi biri omu musiri birimu nibigyenda nibihinga nibiihamu omwata. Ekimotoka ekimwe ky'ebembeire ebindi bibiri kandi omusiri ni muhango munonga.

omushaija ajwire engofiira kandi ayemereire aha maizi ebigyere biri omu maizi kandi amaizi ag'omugyera. Aha rubaju rw'omugyera hariho otubaare twingi hangahariya hariho enshozi.

Empundu ziri omu kishaka kandi zirimu nizirya , emwe eshutami kandi endijo nerebekaho akakono ekwaitse ekyokurya nayo. Emwe eshutami eine obwooya burikwera aha maisho kandi ahandi eine obwooya burikwiragura.

Enju eyombekire gye eine omunaara aha mutwe, omu rubaju rw'omuhanda ogurikuza ow'enju egi harimu ebendera ez'eihanga erya Uganda, harimu nana omuntu arimu natambura, hariho motoka zemereire omu maisho g'enju.

Abantu barimu nibeshongora ,harimu abakazi, hamwe nana abashaija ,abaingi bajwaire emyenda erikushushana eya kitaka hamwe nana esaati za kinekye etakwatsire munonga Kandi abandi bajwaire emyenda ya buriijo abamwe nibateera engoma .

Omu kimuri kiine erangi ibiri, erangi eya kakobe ekwatsire hamwe nana erangi eya kinekye ekwatsire nangwa kiine n'erangi eya bururu aha muheru, enwa eri omu kimuri ahagati

Omugyera muhango munonga gurimu amaizi mingi gaboniire omu rubaju rw'omugyera harimu orushozi, omugyera gutahirirwe oburwa bukye omu rubaju kandi aha rubaju orundi hariho amaju ganaganagire.